Omusajja ayambadde obulungi era ng'ayambadde essuuti enzirugavu kw'ossa n'essaati ey'emikono emiwanvu ate ne giraavuzi mu ngalo ze. Ayambadde akakookolo akabikka ku mumwa ate ne ku maaso n'enkoofiira ku mutwe gwe. Omwami ono alaga ng'akola mu kibiina eky'ebyokwerinda era ng'alaga nti w'ayimiridde ayina ebintu by'alinze era ng'akozesa obukugu, obwegendereza n'obumanyi obw'enjawulo.

Omusajja akkakkanye wansi era nga awummuzizza ekyuma ekyeyambisibwa mu kusala emiti. Ekyuma kino kiteekebwamu amafuta era nga kisala emiti ku ssipiidi eya yiriyiri. Omwami ono alaga nti ali mu kkozesa obwegendereza n'obumanyi n'obukugu mu kupima olubaawo luno lw'ali mu kusala okuva mmuti era asobole okuluggyamu obulungi.

Emmotoka eza kamunye zisimbye olunyiriri ate nga kw'ossa n'emmotoka ez'obuyonjo. Wano we zisimbye olunyiriri walaga nti wali kkubo ate nga ekkubo lino liyita ku katale akatale akali ku mabbalibbali g'ekkubo era nga abantu abamu batekeekawo n'eminvuuli okusobola okubabikka ku musana obutabakuba. Ekifo kino lirimu abantu bangi era nga balaga nti bali mu kkola emirimu gyabwe.

Ekisaawe ekinene bwaguuga ekya Mandela National Stadium kiragibwa okuva wabweru waakyo n'ebibuga ebikyetoolodde ku mabbali gaakyo, ekisaawe kino kyakazibwako ekya Namboole mu Luganda era nga kiri mu ggwanga lya Uganda kizannyibwamu emipiira era nga munda waakyo mulimu obutebe obw'enjawulo obutuulwamu abantu abangi ate nga wabweru waakyo waliwo amamotoka agayimiriddewo, gano galaga nti g'abantu bazze ku kisaawe, oluuyi luli waliyo ebizimbe bingi.

Akennyanja ekeeyambisibwa mu kkwatirako ebyennyanja ebirala nga baloba kasibiddwa ku muti ogweyambisibwa okuloba ate era nga katunudde wansi, katonotono nga kalimu amabala ag'enjawulo okusobola okusikiriza ekyennyanja kiri okujja okukalya.

Entugga bbiri ziri mu kkubo era nga zirina obulago buwanvu era nga nazo zirina amagulu amawanvu, zinyirira bulungi nnyo era nga ziraga nti ziyina ekintu kye ziri mu kwetegereza mu maaso eno. Ekkubo liyita wakati mu ttalettale; ettale lino nga liriko omuddo kw'ossa n'obusakasaka obumpi era nga byonna bino bya kiragala.

Abaana ab'obuwala basatu beetisse ebidomola by'amazzi ku mitwe gyabwe era nga bali mu kutambulira ku mabbali g'ekkubo nga bava okukima amazzi badda ewaka. Ekkubo lino liraga nti ppya lya kasalibwa era nga linyirira bulungi, ku luuyi luli eriyo amayumba agali ku mabbali g'ekkubo kw'ossa n'emiti egya kiragala ate era n'ekkubo waliwo omukyala ayimiriddewo.

Enjuki eri mu kubuuka mu kifo omuli obumuli obw'enjawulo era ng'obumuli buno bweyanjuluzza bulungi nnyo bulabika bulungi ate nga ku bikolo byako kuliko obukoola obwa kiragala, enjuki zisikirizibwa akawoowo akalungi akava mu bimuli.

Ekkubo erya kkoolansi liriko ebidduka eby'enjawulo nga ppikipiki amagaali ate kw'ossa n'emmotoka ez'obuyonjo n'ez'olukale. Ku mabbali g'ekkubo kuno kuliko ebizimbe eby'enjawulo ebimpi n'ebiwanvu ate nga mu bizimbe muno mulimu abintu eby'enjawulo ebitundibwawo okugeza ng'engoye ezambazibbwa mu ddole ate n'ensawo n'ebintu ebirala nga waliwo n'abantu abalala bangi, balaga nti ekifo kino kiringa eky'akatale.

Omusajja alinnye mu mazzi amampimpi era ng'asitudde omuti ogweyambisibwa mu kuloba ebyennyanja mu mikono gye aguwanise mu bbanga alaga ng'agenda okugubbikamu mu mazzi gano. Amazzi galaga nti gatangaala era nga mampimpi. Oluuyi luli eriyo ebisozi ebiwanvu era nga biraga nti waggulu kwakako omusana.

Amazzi amangi agalinga ag'ennyanja mateefu gali mu kuseeyeeya ate nga ku mabbali kwako kuliko obubbula n'obuddoddo obumezeeko, oluuyi luli waliwo ogusozi ogunene ate nga ogusozi guno gumezeeko omuddo kw'ossa n'emiti emirala era nga gyonna gya kiragala

Omusajja ayimiridde ku mabbali g'eryato era ng'eryato lino liri ku mabbali g'ennyanja. Mu lyato munda mulimu obutimba ate era n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kuvuba; amazzi galaga nti galiko oluyengoyenge era nga galaga nti empewo ebadde agafuukuddefuukudde.

Abasajja abambadde ebyambalo eby'amagye kw'ossa n'obukoofiira ku mitwe gyabwe bayimiridde mu lulayini ate nga waliwo omwami ali mu kubasika mu mikono era ng'alaga nti musanyufu, aah ono omwami ayinza okuba nga ye ate wa ddaala lya wagguluko okusinga abantu bano abalala abambadde ebyambalo by'amagye.

Ente ziri mu kkubo era nga zitambula zigenda mu maaso. Mu kkubo mwe ziri ku mabbali waliwo emiti emiwanvuwanvu ate n'ebisaka owali n'omuddo ogwa kiragala. Emabega waazo waliwo omwana era ng'ono omwana alabika nga ye mulaalo w'ente. Mu maaso gye ziraga waliyo ennyumba ezizimbibbwa mu bulungi era nga ziyina amabaati maddugavu.

Ekifo ekirimu ensozisozi ez'enjawulo ng'ate nga ku nsozi kuno kusimbibbwako ebimera eby'enjawulo okuli ebitooke n'emiti ate nga n'abantu bazimbyeko ennyumba, ennyumba zino ziraga nti za maka era nga zisulwamu. Oluuyi luli ku nsozi kulaga nti kukutteko kalenge n'olufu.

Ppikippiki esituddeko abantu babiri emabega era nga bambadde emijoozi. Kuno emijoozi kuliko omweru ate kw'ossa n'ogwa kyenvu era nga guwandiiseeko ekigambo Uganda. Bakutte vuvuzera mu ngalo era nga atudde emabega alaga nti ali mu kufuuwa vuvuzera. Bano balabika nga bawagizi ba mupiira oba emizannyo emirala. Mmabbali g'ekkubo waliwo ekizimbe ate nga wayimiriddewo n'emmotoka ez'enjawulo okuli ez'obuyonjo n'ez'olukale.

Ekitundu kyonna kirimu ennyumba empanvu eza kalina ezirina emyaliriro egy'enjawulo ate kw'ossa n'ennyimpiyimpi. Ekifo kino kirabika nga kya kibuga era ekibuga kino nga kya bbeeyi. Mulimu oluguudo oluliko n'enkulungo, olwawulamu abantu abagenda mu bitundu eby'enjawulo mu kibuga kino okusobola okukendeeza omugotteko gw'ebidduka. Mu kkubo muno mulimu amamotoka ate kw'ossa n'entambula ez'enjawulo. Mu bibangirizi ebiri mu kibuga muno mulimu ate n'emiti.

Amazzi gakulukuta nga gayita mu biyinjayinja ebinene era nga galaga nti gakulukutira ku sipiidi eya yiriyiri. Ku mabbali g'ebiyinja bino waliwo ebisubi kw'ossa n'emitiititi emiwanvuwanvu era nga bino byonna bya kiragala biraga nti bifuna bulungi amazzi. Amazzi gajja ne gakkakkanira wammanga eno ate owali ekibangirizi ekinene ng'ate wo tewaliiwo na mayinja.

Abasajja babiri bali mu maaso g'edduuka era ng'omu atudde kkatebe ate omulala ayimiridde akutte essimu alaga nti ayina ky'akebera ku ssimu eno ey'amapeesa. Ku dduuka kwe bali liraga nti edduuka litunda ebintu ebikozesebwa mu masannyalaze nga kuno kuliko waya ate nga kuliko ne soolotteepu n'obuuma obweyambisibwa okukyaginga amasimu, oluuyi luno eriyo edduuka eddala ng'era ddyo liraga nti litunda ebintu by'okulya okuli n'amazzi.